Abantwana bemfundo yaphansi bathe wathalala egcekeni bahlezi bakhangele umbalisi ophambi kwabo ubafundisa ngezinto ezehlukeneyo ezigoqela ukuziphatha, ukubhala kanye lokubala.

Abantwana bahleli egcekeni benza umkhumbi, umphathi uhlezi labo uphethe ugwalo kwazise kukhona abalimukisa ngakho kumbe abachasisela khona ngoba abantwana bahlezi bazinza balalele.

Kulabafundi bezinga eliphansi bahlezi ecansini endlini yabo yokufundela. Phambi kwabo kulombalisikazi laye uhlezi phansi. Inkazanyana imile kwazise umbalisi engabe eyiqambile ukuthi yethule okunye akubuzileyo

Abantwana abasezingeni eliphansi lemfundo baphandle balombalisi wabo ophethe ugatsha lwesihlahla engabe ebafundisa ngezihlahla kumbe ngezemvelo ebatshela ukuthi bangenza njani ukuze bagcine kuhle izihlahla.

Abafundi bebanga lemfundo ephansi bahlezi endlini yokufundela, bahlezi ezitulweni eziyimihlobo etshiyeneyo yembala, kuletafula elilombala oluhlaza bayaxoxa ngalokho abakufundayo.

Umbalisi uhlezi phandle labantwana bayafunda. Abantwana bahlezi phezu kwecansi, Baphethe izingwalo zabo, bayabala. Abantwana kabagqokanga amauniform. Kwazise, kabalawo,. njalo indawo abakuyo, kayilazindlu zokufundela. Ziyasilela.

Abafundi bezinga eliphansi bamile phandle lombalisi wabo uphakamise izandla abantwana labo baphakamise izandla kwazise kukhona abafundisa khona abakujabulelayo kumbe okufuna bephakamise izandla.

Abafundi abalihlekana bamile ngaphandle kwesikolo sabo, balanda umfundi oyedwa ome weyama umduli kwazise laba abanye kukhona abambuza khona kumbe bafuna ukumtshaya.

Kulesikolo, ngaphandle kwesikolo kulebhakane elilotshwe ngamabala ayisibhakabhaka. Kulotshwe ibizo lesikolo lemihlobo yabafundi abatholakala khonapho kusukela kwabancane kuze kuyefika kwabakhulu abenza izifundo ze O level

Ebhodini kulotshwe umsebenzi wabantwana, ngowenombolo. Kubhalwe isibonelo ukuze abantwana nxa sebebhala balandele indlela leyo etshengisiweyo bephendula imibuzo abayiphiweyo

Kusesikolo kwakhiwe izindlu zokufundela ezinengi, ezifakwe zabaludwendwe. Phambi kwezindlulezi kuhlanyelwe izihlahlakazana lotshani obuluhlaza ukuze kubukeke.

Kulesakhiwo esilotshwe ukuthi yindlu yamankazana. Abafundi bezinga eliphansi ababili baseceleni kwalindlu. Ababili bayahambahamba phambi kwalindlu. Oyedwa uphethe isikwama uvulile kukhona akukhangela phakathi kwaleso sikwama.

Umdulini yabafundi bezingeni eliphansi kulotshwe amabala lenombolo kwabalazwa ngembala etshiyeneyo lokhu kwenza abafundi bakhwabithe njalo belangazelele ukubala

Kulephetshana elinanyathiselwe emdulini wabafundi bezinga elithile. Lilamalanga eviki alotshiweyo lezikhathi ezikhomba ukuthi kwenziwani ngalesosikhathi kuze kuyefika nini. kulesikhathi njalo sekhefu lapho abafundi abaphuma khona bayekudla babuye baphenduke ezifundweni zabo.

Abafundi bezinga eliphansi bahlezi endlini yokufundela. Bagqoke amayunifomu abanye abalawo kwazise umbalisi kakho ngoba abanye bahlezi phezu kwamatafula.

Kusendlini yokufundela abafundi abasezingeni eliphansi phezulu kwetafula kulamambodlela amathathu lesigubhu kulodoli otshengisa ingaphakathi yomuntu okugoqela amaphaphu lamathumbu ukuthi kuhlezi njani emzimbeni womuntu.

Amabhuku amane asetshenziswa ngabafundi abasezingeni eliphansi. Ligxile ezifundweni zenombolo. Kubhaliwe phandle amanombolo atshiyeneyo lemifanekiso yezinto ezitshiyeneyo.

Kusegumeni leskolo esithile. Abafundi bamile phandle. Amunye umile wabamba ibhakani leskolo. Leli bhakani kubhalwe ibizo lesikolo lokuthi sitholakala ngaphi.

Emdulwini kulephepha elikhulu elinamathiselweyo lingabe lisethulela uzulu ngombiko othile kumbe lilimukisa uzulu ngomkhuhlane osukhona ohlasela uzulu lokuthi bengazivikela njani

Kusegumeni lesikolo esithile, kulezakhiwo ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ngabafundi nxa befunda . Abafundi abanengi bamile phandle amadlodlongwane . Omunye uphethe imkhono ekhanda .Abanye babambe amaqolo , abanye njalo bayadlala.

Abantwana besikolo bagqoke amayunifomu kwazise basesikolo. Bayahambahamba abagqokanga amayunifomu ngendlela epheleleyo ngoba kabalazicathulo. Lokhu kutshengisa ukuthi indawo abahlala kiyo ingabe isasephansi kwezentuthuko.

Ibhakani litshengisa amabala le number okufundwa ngabantwana abasemfundweni yaphansi abasaqala ukubala betshengiswa ukuthi amabala avelangaphi njalo le number zibalwa njani

Abafundi ababili bahlezi endlini yokufundela balombalisi wabo. Phambi kwabo etafuleni kulekhompuyutha ,uyabancedisa umbalisi ukubatshengisa ukuthi isebenza njani lokuthi ingabanceda njani ezifundweni zabo.

Abantwana besikolo abafana lamankazana bafundiswa ngokuhlanyelwa kwezihlahla bafundisiwe ukuthi bangahlanyela isihlahla bahle bafake utshani phezulu ukuze bangathelela sigcine amanzi sebefaka izigodo ukuze basivalele singadliwa zinyamazana ezigoqela imbuzi.

Abafundi abangabafana ababili bamile phandle komyango endlini yabo yokufundela. Abanengi baphakathi bahlezi, kukhanya kakulambalisi yikho abanye abafana bezimele nje bengela okokwenza.

Abantwana ababili abangabafana abasemfundweni ephansi eyiphulayimali ejukheshini baphethe ikhompiyutha batshengisana ngenhlangothi zayo ezitshiyeneyo lokuthi isetshenziswa njan

Abantwana besikolo bayadlala abafana lamankazana kwazise yisikhathi Sabo sokuphumula esithi yibrekhi bayakholisa kudlalwa labanye basemjingweni abanye bayagijimisana

Abantwana bemfundo yaphansi baphambi kwendlu yabo yokudlela bengabe beqeda ukudla kumbe bayakudla. Abanye bayadlala bathwele izikhwama zabo, abanye bayazihambela lababalisi babo, omunye kalayunifomu abanye bagqoke amayunifomu.

Abantwana abasemfundweni yaphansi amankazana labafana baphandle bayadlala ngemva kwendlu yabo yokufundela. Abanye bagqoke baphelela amayunifomu abanye abala amayunifomu.

Abafundi bezinga eliphezulu abagxile kakhulu emsebenzini yezandla .Basendlini yabo yokufundela .Bagqoke izigqoko eziqakathekileyo ezokuvikela ukuze bengalimali lapho besenza imsebenzi yabo .Balemitshina njalo ebancedisayo ukwenza imsebenzi yabo etshiyeneyo .

Abafundi abathathu abenza imisebenzi yezandla begxile ekuphekeni bagqize baphelela Bapheke ukudla okutshiyeneyo bakubeka phezu kwetafula Ukudla lokhu kulembala emihle njalo kuyakhanga kwazise kuphekwe ngobunono obukhulu

Amadonda alitshumi akhangela ngezokwakha bamile endaweni lapho abakha khona omkhulu wabo uyabatshengisa ukuthi benze njani nxa besakha lokuthi kuyini okungabe kukhangelelwe ekwakheni kwabo.

Abafundi abahlanu abakhangela ngomsebenzi wezandla. Begqoke okwezensimbi i-metal work. Basendlini yabo yokufundela bakhangela umtshina babambe insimbi. Kungabe kungumtshina wokuyiquma insimbi.

Abafundi abane abasezingeni eliphezulu abagxhile kakhulu ezifundweni ze science basendlini yabo yokufundela kulebhokisi elilama gilovisi khonapho phezulu kwetafula omunye umfundi uphethe igajana losiba kwazise kukhona akufundayo egabheni abesekuloba phansi ukuze angakukhohlwa

Abafundi bezinga eliphezulu basendlini yabo yokufundela, lapho abenza khona izifundo zikuchwayisisa eze "Science". Kulombalisi wabo omileyo obachasiselayo ukuthi baziphathe njani lokuthi benzeni nxa besenza izifundo lezi.

Abantwana besikolo abasezingeni eliphezulu bahlezi endlini yokufundela kulababalisi babo ababancedisayo ngezifundo, bonke bagqoke amamasikhi bazise isikhathi lesiyana kulomkhuhlane we khovidi.

Abafundi bahlezi endlini yabo yokufundela, bahlezi munyengamunye, kulebhuku kulosiba lwakhe bazi sebalinde ukuqala umhloliso othile, balalele lokhu abakutshelwa ngumphathi wabo bengakabhali.

Umfundi webanga eliphezulu. Bahlezi phandle. Amatafula lezitulo, konke kuphandle. Kungabe kusenziwa yikuthi abafundi kabeneli, endlini yokufundela. Izindlu zokufundela zinlutshwana.

Abafundi abathathu basendlini yokufundela baqinisa kakhulu ukwenza imisebenzi yezandla ababalisi babo ababili bakhona bayabancedisa omunye uyaquma omunye uyabhala omunye uyamaka la okumele aqume khona.

Abafundi abanengi bahlezi endlini yokufundela bahlezi munye ngamunye ulesitulo letafula lakhe lapho abhalela khona. Ulebhuku lakhe, ulosiba lwakhe lokubhala ukuze abhale aqede ngesikhathi asiphiweyo. Babhala imihloliso ukuze kubonakale ukuthi lokhu abakufundileyo bakuzwisisile na

Umuntu ongubba ugqoke impahla zokusebenza. Kukhanya ungumbazi usendlini lapho abazela khona. Ulemitshina yakhe amasaha,i"grinder" lezipanela akusebenzisayo nxa ebaza.

Umfundi usendlini yokufundela lapho abenza khona inhlelo zabo zeScience. Uxhumanisa intambo zabo zamagetsi. Enye ilithanga. Enye iluhlaza, Enye ibomvu,

Abafundi basendlini yokufundela ekhangela ngezomsebenzi wezandla ukubaza. Sebebaze isitulo zabo . Abanye njalo basaqhubeka bebaza , abanye sebeqedile. Umbalisi wabo uyabancedisa, ubakhangele.

Abafundi abanengi bahlezi endlini yokubalela phezu kwamathebuli kulamabhuku amanengi kwazise kade bebala, abanye lokhe besabala abanye abasabali okuveza ukuthi bengabe sebediniwe.

Abafundi bezinga eliphezulu bahlezi endlini yabo yokufundela munye lamunye ulekhomputha yakhe. Kukhona abakudingayo ebulenjini bangakuthola bayakubhala emabhukwini abo lapho ababhalela khona amanothi.

Ababalisi ababili abezemfundo yaphezulu basendlini yokufundela Bakhangela umsebenzi wezandla owenziwe ngabantwabo okugoqela amabhentshi lamathebuli. Bathabile ukuthi abantwana basebenze kuhle ngoba benze izinto ezibukekeyo

Umbalisi uyaloba ebhodini usebenzisa itshoko. Uphethe iphetshana lapho akhangela khona ukuthi alobeni ebhodini, liyamncedisa ukuze engalibali alobe izinto njengoba zinjalo

Abafundi bebanga eliphezulu bahlezi endlini yokufundela. Kuhlangene abafana lamankazana. Kulombalisi omileyo phakathi kwabo. Uyabafundisa ngokuthile abaphathele khona ngalelo langa.

Abantwana besikolo esithile emfundweni yaphezulu babuthene phandle kulababalisi babo abahlanu, oyedwa umi phambi kwabo, engabe ebethulela abaphathele khona okwaleso sikhathi ngalolo suku.

Abafana lamankazana abasemfundweni ephezulu babuthene enkundleni yebhola kulomphathi omi phambi kwabo kungabe kungumbalisi kukhona abatshela khona kumbe abazisa khona okumele bakwenze ngalesi sikhathi.

Phambi kweguma lesikolo esithini, kulabafundi abathathu abahamba emgwaqweni. Kulebhakani elitshengisa ukuthi iziphathamandla zitholakala ngaphi. Lincedisa ongabe engazisisi ngaleyo ndawo ukuze afike masinya angalahleki

Abafundi abanengi basendlini yokufundela bagqoke ama mask kwazise kwakuyisikhathi se COVID. Bahlezi bazinza batshengisa ukulalelisisa lokho abakutshelwayo ngumphathi wabo.

Abadlali bebhola emfundweni yaphezulu bame benza udwende enkundleni yabo yebhola. Umphathi wabo umile phambi kwabo, kukhona abatshela khona. Kungabe kuyikubaluleka ukuthi bengenza njani ukuze banqobe.

Kulabafundi abanengi abaphandle kwendlu yabo yokufundela lababalisi babo, abafundi bagqoke amayunifomu amade, aphose afike egqagaleni, kwande ukwenzakala kanje nxa kuyisikolo esingaphansi kwenkonzo ethile, abafundi bagqoka ama yunifomu amade kakhulu.

Okhangele ngezifundo zeScience wethulela abafundi isifundo ngokulungiswa kwe Chlorine. Wenze ichat wadweba kuyo zonke izinto ezifunekayo ukuze wenze I chlorine. Ulesigodo asisebenzisayi ukukhombela nxa befundisa.

Abafundi bathe gwaqa ngaphansi kwamatende. Kwazise kulomcimbi othile owenzakalayo Kuleqembu eligidayo eligqoke amahlwayi bathandela ngamalembu afananayo lokhu kuveza umgido wesintu othile.

Isikolo okuthiwa yi VSS. Isikolo lesi sakhelwe umduli omkhulu legedi livalekile alilazikhala ukuze abafundi abaphakathi bangaphambaniswa yilutho oluphandle nxa befunda izifundo zabo.

Kusendlini yokulala eyabafundi abasebangeni eliphezulu. Kulemibheda eminengi ebambeneyo , omunye uphezulu omunye uphansi. Yendluliwe ingubo zigoqwe kuhle ,kulesikhwama sezigqoko komunye umbheda.

Kungaphandle kwegedi lesikolo esithile kulebhakane elitshengisa ibizo lesikolo. Kulomduli ogombolozele isikolo, besokusiba legceke lapho abantu abahamba khona. Kulentambo zamagetsi ezilengileyo phezulu.

Kusendlini yokufundela umfana umile phambili kwabantu kukhona abethulela khona okumayelana lezemfundo kumbe ngokunye okungabaphathisa njengabantwana besikolo.

Abantwana besikolo abafana lamankazana baphathekile bonke bahlanza isikolo sabo . Bekwenza khonokhu bakhangelwe ngaba balisi babo ababili umbalisi wesilisa lombalisi wesifazana.

Abantwana besikolo bahlezi phandle kulombalisi omi phambi kwabo kumbe yisikhulumi nje kukhona abakutshelwayo okumele bakulandele kumbe kungabe kukhona okunye abakulimukiswayo ngakho njengaba ntwana bonke.

Umfundi uhlezi endlini yokubala i library. Lapho uthola amabhuku atshiyeneyo, nxa kulolutho aludingayo uyakhangela amabhuku atshiyeneyo, aze aluthole lolo lutho. Abesebala, kulindawo akufuneki msindo.

Igedi lesikolo esithile lilomuntu olindayo okhangela wonke umuntu ongenayo lophumayo. Ungangena phakathi kulendawo lapho abamisa khona imota zabo abanye bayangena njalo bahambe lapho abadinga khona uncedo.

umbalisi ongumama uyaloba emdulini ulobela abafundi umsebenzi okumele bawubhale uphethe iphetshana lapho akhangela khona lokhu akubhalela abafundi ukuze akubhale kuhle angakhohlwa

Abafundi abanengi abafana lamankazana baya esikolo, ngabafundi bemfundo ephezulu esekhendari, bathwele izikhwama zamabhuku. Bagqoke amayunifomu, amabhulugwe amade, abanye bagqoke amafitshane.

Abafundi bemfundo yaphezulu eyesekhondari basenkundleni yebhola badlala ivolibholu. Bahlangene izikolo ezitshiyeneyo sibona iyunifomu yemibala etshiyeneyo.

Isakhiwo esitshengisiweyo singaba yindlu yokufundela. Sakhiwe ngezitina safulelwa ngamazenge esithi yi"asbestos" .Asisindwanga ngesamende izitina ziyekeliwe zinjalo zasala egcekeni.

Emfundweni yebanga laphezulu abafundi bayafundiswa ngemisebenzi yezandla. Kulabobaba ababili abakhanya bekhangela imisebenzi eyenziwe ngabantwana egoqela amabhentshi.

Ibhakane litshengisa ibizo lesikolo esithile isikolo lesi senza iO'level le A'level kulotshiwe imihlobo yezifundo eyenziwayo lapho subjects.

Abantwana besikolo abafana lamankazana bamile kuasebhuli, bahlangene, kulababalisi ababili oyindoda longumama, yibo ababatshelayo okumele bakwenze, kumbe bekukhangelele ukuthi bakwenze ngasona leso ngesikhathi ababahlanganise ngaso.

i college etshengisiweyo yindawo okufunda khona abantwana ikakhulu abasezifundweni eziphezulu esikolo esiphezulu o form 1 kusiya ku form 6 kulebhakane ngaphandle elibhaliweyo elitshengisa ukuthi nxa ufuna ukuzwa okunengi ngayo i college le uyangena ku email yakhona bayakuchasisela khonokhu oyabe ufuna ukukuzwa

ezindlinizokufundela ikakhulu ezesayensi kutholakala amakhabothi lapha abacina khona impahla yabo yokuyenza ama experiments izinto lezi zigoqela izigubhu zamanzi amambhodlela lama tshubhu we gasi

Indawo zokufundela zilungiswe zaceciswa ngendlela ezitshiyeneyo le ifakwe izitina phansi ukuze abafundi loba uhamba khonapho engathelwa luthuli ahambe endaweni eqinileyo eyikhonkirithi kufakiwe njalo izihlahla ukuzezicecise kubekuhle

Esikolo emfundeni yaphezulu abantwana bahlezi babukele iqembu labantu abagidayo abagqoke ngendlela yesintu etshengisa umhlobo wabantu abathile.

Abantwana abangabafana bamile ngaphansi kwesihlahla phambi kwendlu yabo yokufundela. Bagoqe izandla bagqoke amabhulugwe amade, ubuso babo bukhanya bungatshwaphulukanga kwazise kukhona abakade belayelwa ngakho kumbe belimukiswa ngakho ukuze baphile kuhle basendaweni enjenge sikolo.

Umbalisi uyafundisa abantwana bahlezi ekilasini balalele ufundisa ephethe ugwalo ukuze achaze lokhu afundisa ngakho abantwana labo balezabo ingwalo lapho abafunda bezibalela khona.

Endlini yomfundi osebangeni lemfundo ephezulu ,kugcwele izicathulo ezigoqela amapatapata .Kulamabhuku phezu kwetafula, izinto kazihlalanga ngendlela ziphonge zajikela nje yonke indawo .

Abafundi abanengi abangabafana lamankazana bahlezi endlini yokufundela. Bakhona abasangenayo njalo ukuze bahlale phansi balalele lokho okufundiswayo ngumphathi kumbe ngumbalisi wabo.

egedini lesikolo semfundo yaphezulu kukhona ohlala elindele khonapho lowu ukhangela wonke umuntu ongenayo lo phumayo kulebhakane elilombala oyisibhakabhaka elibhalwe ibizo laleso sikolo

Kulabafundi abalihlekana abahambahambayo kwazise kusesikolo lapha. Kulebhasi yabo ebhalwe university of Rwanda iyabancedisa ukubathwala ibasusa lapho abahlala khona ibaletha esikolo.

Kulebhakani elincani elilengiswe ngamaketani phezulu ephahleni lazisa abafundi ukuthi izindlu zokuzinceda zingaphi ngabe kungowesilisa kumbe kungowesifazane.

Kusesibhedlela umongikazi umile uvula i incubator umtshina ogcina abantwana abazelwe bebancane kakhulu iyanceda imtshina le ngoba yenza umntwana akhule ngendlela efaneleyo njengoba ifana lesisu sikamama

Kulesakhiwo esingaba ngumduli wesikolo sakhelwe phandle ukuthi ophandle engaphazamisi ophakathi ,kufakwe amagedi amabili elikhulu lolungena izimota, lelincane labahamba ngenyawo elikhulu livuliwe.

Abafundi bahlezi ehall kulabaphathi babo abathathu abahlezi phambili oyedwa umi phambi kwabo uyakhuluma uyabazisa ngalokhu abafunda ngakho kumbe uyabalimukisa ngolutho oluthile.

Umfundi usendlini yakhe yokufundela uyastuditsha ule laptop emncedisayo ezifundweni zakhe embhedeni wakhe uchaye ithawulo elingaba ngelokugeza impahla zakhe zijikelwe ekhabothini yezigqoke kulezikhwama ezinkulu ezimbili ezihlezi phezu kwekhabothi yezigqoko

Abafundi bezinga eliphezulu eUnirvesity basegumeni lesikolo sabo bahamba emgwaqweni omunye uyanqenqa ngoba lumgwaqo ulamagidigodi kawuhambeki.

Kusesikolo semfundo yaphezulu. Kulemota ezimbili ezimileyo lapho okuma khona izimota. Kulebhakane elincane elilotshwe ukuthi izakhiwo ezithile zitholakala ngaphi. Eceleni kwebhakane kulamaluba acecisa lindawo.

Kusesikolo kulebhakane elipendwe ngompala oyisibhakabhaka labhalwa ngamabala amhlophe kuchza indawo ezitshiyeneyo zabaphathi abatshiyeneyo zitholakala ngaphi kwesikolo.

Kusegumeni lesikolo semfundo yaphezulu phandle kule mota ezintathu eyinye ibhalwe ibizo laleso sikolo isetshenziswa ngabaphaghi baleso isikolo kulezihlahla ezinkulu kakhulu lelele elikekaniswe esihlahleni

Kusegumeni lesikolo semfundo yaphezulu kuhlanyelwe utshani obuluhlaza lezihlahla lokhu kuyenza kubukeke. Izindlela lendledlana kufakwe isamende ukuze abahambayo banathele phezu kwesamende bengahambi bequma.

Kusendlini yokubalela i library kulamabhuku amanengi atholakala lapha amabhuku la asebenza into ezinengi ezitshiyeneyo afakwe ngezigaba zawo ukuze umuntu nxa ewadinga kube lula

Yisakhiwo sezindlu zabafundi bezinga eliphezulu lapho abahlala khona , kuchaywe impahla ezitshiyeneyo ezigoqela amasokisi, amalembu okuthandela, izikipa kunye lamabhulugwe.

Abafundi bamile phandle kwesikolo sabo semfundo ephezulu, bangama dlodlongwana basaxoxa kwazise sebesehlukana omunye usesiya ngakibo omunye ngakibo, bathwele izikhwama zabo zezingwalo.

Endlini kulezitulo ezimbili letafula, kukhanya litafula lapho umfundi alisebenzisayo nxa etaditsha. Kulezigubhu zamanzi ezintathu lenkomitsho legedlela lokutshisa amanzi, ngabona umfundi uyabe sepheka itiye ngapha ezibalela.

Endlini kule zicathulo eziyimihlobo etshiyeneyo, zihlaliswe endaweni yazo lapho ezihlala khona. Kulesithulo lethafula lapho umfundi adlela khona, kumbe lapho abalela khona.

Endlini ehlala abafundi asebeqeqetshile abaseyunivesithi kulezitulo ezimbili letafula lapho abahlala batajitshele khona nxa bethe babalemsebenzi konke lokhu kutholakala lapho abalala khona.

Izindawo zokufundela, ikakhulu emaUniversity ezikolo zemfundo yaphezulu, emaSecondary zilungisiwe phandle ngendlela enhle. Kwalungiswa kwahlanyelwa izihlahla ukuze umhlabathi ungagugudeki, kufakiwe lama pavement lapho abantu abahamba khona ukuze abantu banganyatheli iloni.

Kulabantu abayisikhombisa abagoqela omama labobaba abahleziyo. Ematafuleni abo kulama khompiyutha, bayabhalabhala ngiyabona kukhona abakuthatha kukhompiyutha bakufake emaphetshaneni abo ababhalela kuwo.

Abafundi abase university abagoqela abafana lamankazana, basendlini yokufundela esithi kuse lab, benza imithanithani yabo egoqela ukukhangela izinto besebenzisa i microscope

Abafundi ikakhulu abase university kule sikhathi lapho abalamba khona kudingeke ukuthi badle. Nxa kuyikuthi bafuna okwekuseni bayaku tea room. Izindlu lapho okunathelwa khona itiye baphumule kancane besebebuyela ezifundweni.

Abafundi abamnyama abamhlophe bahlangene laba abangamadoda labangabafazi bayafunda. Kukhanya kulabathathu abamileyo phambili abayibo ababafundisayo ababatshengisayo lemtshina ukuthi isetshenziswa njani.

Indawo ezihlala abafundi abangaba ngabeYunivesi zilungisiwe zaba zinhle .Kuhlanyeliwe utshani obuluhlaza, kuhlanyeliwe amaluba. Zivalelwe njalo ngemduli emikhulu ukuze kungaphongungena uwonke wonke.